Abaana bava mugga. Balina amagaali abiri, eggaali emu bagitadde wansi, endala bagisibyeko ekidomola ng'omwana omuwala agiyimiriddeko.

Emmotoka eriko enkota z'amatooke ng'eri mu kutambulira ku luguudo ku mwasanjala. Kuliko abasajja babiri omu ayimiridde omulala yeebase mu matooke.

Omukyala ali mu kuyimba nga era ky'ayimba alaga kimukutteko nnyo kuba akikakasa, n'abamuliraanye bali mu kuyimba era nga nabo balaga kye bayimba kibakutteko.

Abantu bali ku nnyanja ku lubalama lw'ennyanja nga waliwo amayumba mangi ddala wamu n'olusozi oluliko amayinja luwanvu ddala.

Abaana bali mu kusoma bitabo, batudde ku ntebe. Omu ayimiridde emabega mu kibiina akutte mu mbinabina, bambadde byeru bonna.

Abaana babiri batambula wakati mu kkubo nga beekutte ku bibegaabega. Ku mabbali g'ekkubo kuliko emiti emiwanvu ddala. Mu maaso gaabwe waliwo omukyala atambula nga yeetisse ebintu ku mutwe.

Ekinyonyi kirina omumwa munene ogwasongolamu katini, otuuso tutini, otulago tutini era nga kiri mu langi eya kikuusikuusi.

Omwana akutte ennyaanya mu kaveera wamu n'essente mu mukono omulala, era musanyufu nnyo. W'ayimiridde waliwo ekibbo omuli ennyaanya endala mu kaveera era nga kiraga nti omwana ono atunda ennyaanya zino.

Ente ziri ku ttale. Zirina amayembe mawanvu, ziri mu langi ez'enjawulo. Ezimu ziri mu kulya, endala ziyimiridde era nga zinyirira nnyo.

Ekinyonyi kiri mu busubi nga kirina bye kikutte mu kamwa. Kirina omumwa munene n'omutwe wamu n'obuuso obutini era nga kyagaagazza ebiwaawaatiro byakyo.

Ente nnyingi nga zitambulira ku kikubo eky'ettaka wamu n'omulaalo nga kirabika ente ziva ku ttale mu maaso gaazo waliyo ennyumba bbiri n'ekibira.

Enkima eri waggulu ku ttabi ekutte akatabi yeesigamye era nga obutabi obumu bumenyese nzirugavu nsunguwavu nnyo.

Emmotoka ziri mu kkubo, za bika bya njawulo. Ku mabbali kuliko ebipande eby'enjawulo, ziri mu kkala ez'enjawulo. Mu ku kkubo kuliko abantu abatambula, omusajja ayimiridde mu makkati g'ekkubo ayambadde essaati ya bbululu.

Emiti gyesudde amabanga nga miwanvu. Emiti gino girimu langi ez'enjawulo: eya kiragala, eya kitaka n'endala.

Emmwanyi zaanikiddwa mu luggya ng'ezimu mbisi, endala nkalu era nga bali mu kwanjala enkalu. Ku mabbali waliyo olusuku omuli emiti wamu n'ennyumba eyazimbibwa mu kadongo n'emmuli.